Cora asay de'iyaage issi keettan qeeri naatikka guutta naatikka issoy issuwara warettiyodde wogga asay cabbotosonna.

Deretetta asaakko gakkiyabattuppe luxetta keettan guutta naata luxissiyooga oosoy baynna yelaga naati maadana koshshoosonna.

Beni wodiyan bankke keettay baynnagan asay ba miishsha son wottidooga bonqqiya asay yiiddi bonqqiddi asaa azanttigees.

Nu toophphiyaa giddon dumma dumma zal"e sohoti de'oosona. hegeetikka darobaa bayzziyoosanne shammiyoosa gidishin darobaa yaanne yaanne asay bayoo de'iyaabaa yaa bayzzidi baynnabaa haa shammanassi daroppe maaddiyaageta gidishin ha'i wode hegeeti darobaa maaddoosona.

Bonddetti kawoy issi deriya dumma dumma heeran daro oosuwa oottiyoogan daro go'aa immosonna.

Dumma dumma hoteeleti de"iyaageetuppe tinsaa"iyaa giyo hooteeliya ekkikko dumma dumma berggeretinne piizatinne dumma dumma juuseti bayzettiyo gishshaw hara kattati etun baawa. Asay allaxxiiddi miyoobati de'oosona.

Bankke keettaa giddon estaatikkissiya woykko miishshaa qoodiyaageeti miishshaa issuwa balennan istta naa'a giidi alamiyaa miishshaa asai ubai imoogaa hegaa utti qoodiidi gallassa muumiya pee'i agoosona. iitenee eta.

Ini gallataani silkkiyaa baada kunttana gaada koskkiyaa baada mobayliyaa miishshaa hamma taani yeggana yaagin mela woraqatan quxuree de'iyaagaa paydoy de'iyaagaa immidoogaa soo ehosaara kumichchis gi diggigis.

carkkuwa gitiya bayzzetiyoosa daroto osilkke giddon asay yaanne hanne shammi ekkiyo gishshaw yaanne haanne bayzziyooba shammiyoobakka adan go''ettiyo gishshaw silkke daro go''iya miishsha.

Hibreti siraa oosuwa woykko issipetettaa oosuwa maabaratti issippe darotoo asaassi miishshay darotoo etawu de'iyo gishawu asay etuppe darobaa woykko miishshaa tal'i tal'i ekkanawu daro maadoosona.

woosa keettaa miishshaa haggaazanchchaa oottiyageeti daro asati de'oosona. hegeetikka asay daro oosuwa oottanaassi shiishshido biraa woyikko woossiyo keettaa oosuwa oottana shiishshooga oyiqqes.

Deretetta asaakko gakiya dumma dummabatti de'osonna. Nu daruwaa erennan xayikokka nuuppe dariya asatti daruwa erosonna.

Xoossi asho, anshshurassiya geli uttidda maakinay i elettiyo elee be'iyaakko asa shemppuwaakka erenna eesuwakka elliyakka daridi eesotidi asaa gattiichchana ginne woridi bayyes

Dumma dumma zal'ee sohotti de'osonna hegeetuppe suyqqiya buttukkiya. Hegeeti qassi harattuppe dummattosonna.

Maatta murutay bayzzettiyo keettan katamaa heeraa darotoo asay haylanddiya giyoogan ekkidi yees, hegee mal''ishsha! haylanddiyan efidooge simmidi so efiyoode asaa ushshaneshsha.

Nu Toophphiyan darotoo katamattiyaa woykko tunggaa heeran makinay woykko kaamee dariyoo gishshaassi darotoo hegaa heeran de'iyaa asay miishshaa awuppekka demmidi dumma dumma adussasaa baanaw go'ettoosona.

Cora naati cora keetta karen kuwasiya kaa'dde bantta ufyassanawunne bantta bolla minttetanawu kaa'osonna.

Bankke keettani daro asati uttidi oottiyaageti de'oosona. hegeetikka asa allaalliyaa oychchidi siyidi garssan de'iyaaba pude kessidi asaassi immanayoo daroppe etikka go"oosona.

Maata muruttay bayzzettiyo keettan darotto buquratta meecennan wottiyooge maattay mooretanaddan qassikka hargge oyqqanaddan oottees.

Zal'ee sohottun dumma dumma buquratti de'osonna yaatin ha'i wodiya zal'ee beni wodee zal'iyaappe keehi zamaanis.

coray maadetti oottiyoosani ichchashu macca naatinne naa'u attumaageeti de'iyaageti darotoo macca naati dariyoosaa asay yiyo gishaayo dumma dumma macca naata loyttidi mayzzidi xeegoosona.

Kare zal"ee woykko suyqeti aybissi maaddiyoonaa giikko dumma dumma doolareta kareppe asay ehiidoogeta lamissiidi etu miishshan etu miishshan qottanaassi daro daro go"aa immiidi beettoosona.

Cora keettay issippe de'iyagan dumma dumma asay de'iyagettussi dumma dumma eeshshay de'ees. Hegankka qeeri naatinne wogga asay cabbotosonna.

Bankke keettaan giddon oottiyaa asati tana ayba lo"idonaa. Ayssi giikko ubbaykka issi mala ambbasaaderiyaa maayidi maccay attumaykka qooriya ubbabakka wottidi giigidi qiqqi giidi banttana giigissidi yiyo gishshaw.

xoossi ehiido zamaana miishshaappe issuwa. ayssi giikko dumma dummabay asaappe bonqqi ekkenna mala lo'osan qosseti uttidaagaa ne koyiddo wodiyan baada ekkada go'etana danddayaasa.

maataa muruttay bayzzettiyo keettan darotoo asay dumma dumma iqata meeccennan daroppe geeshshennan ehiyo gishaayo uyanawukka daro mal'enna. darotoo guutta naati uyanawu asay ehees.

Giyan daro qommo asatti de'ossona karettay, arssay, cimay, yelagay ubbay de'ees. Hagaa gishawu daro asaa demmanawu giyay maaddees.

bankke daro asaa suntaanne dumma dummabaa oyqqida komppiteriya go'ettiyoogan Asaassi hegaa giddon de'iya quxxuriya xaafinnekka hegaappe biraa ekkanawu koyikkokka gelisanawu koyikkokka gelissi agoosona.

Hibiret siraa woykko isipetettaa oossuwaa maabaraani ini galla issi bitanee nuugan biittan de'iyaagee yan gelagee haanni keenaa uluwaara woggaa gidi aybeewa yaaniwa guguwaa mii gaada tani xeellays a.

Kushe miishshay daroto asay yaane haane shammidinne bayzzidi go'ettiyobata gidishin asay daroto a go'ettees. Hai wodiyan ayssi giikko bankke keettaa biikoka asay yaanne haanne gelisanawukka maaddees.

ha"i wodiyan dumma dumma biizay de'iyogaappe doommidaagan giddo geliyode darotoo cima asaassi immoosona pe attin yelaga naatussi karen biidi biizaabbe ekkite yaagidi immana koyyokkona. ha'i wodee zammaanis.

Carkkuwa gitiya zal'iya miishshatti gandda heeran baynna gishshawu darotto gandda asay i aybbakko erenna ambba keehi erees.

nuugaani nu de'iyo yunbbersstiyan darotoo tukke keettaa yelaga naati woykko tamaare naati yiidi koyrottidi uyi simmidi bantta nibaabbiyan geloosona. ayssi giikko aymiruwa etaagaa dooyiyo gishaassi hegaadan hanoosona.

Beni toophiyan daro carkkuwa zal'iyan maadettiyagettinne oottiyagetti keehi beettokkonna. Ha'i qassi aakki aakki biide dees.

Coraa asay woykko coray maadettiddi zal'oyosay dooyettiddo gishawu asay ubbay kawuwa goday anjjo gees.

Cora keettay keexetidaaga darotto dumma dumma buqurattun aaxxiyaagetta nuun be'eettees hegeetta shamanawu daro marccuwa koshees.

Bollaa bochchin garssaa doyiigiyaa silkkiyaa woykko mobayiliyaa iskiriniyaa giyoogee gukki agenna mala dumma dummabaa asay wottana mala maaddiyaagetuppe issuwaa gidoosona.

Deretetta asaassi gakkiyabbatti daroy de'osonna hegeekka kawoy ettappe miishsha ekkiddi ettawu guye koshiyaaba giigisees.

Kushe miishshatta giyoogetti asay kushiyan yaane haane immiyo miishshattanne asay silkkiyan go'ettiyo miishshatta. Beni wode asay darotto kushe miishsha go'ettees.

Maataa murutta bayzzettiyo keettan wolaytta miizza maattay keehippe mal'ees. Ayssi giikko wolaytta miizzay guuta maata immiyo gishawu.

Laa inni gala mati bonddiya ekkiisshin he miishsha haa zaaranawu de'iyee digga awu de'i giidi qoppoos.

Leemisuwaassi i maaddiyaabatuppe woykko bankkee go"iyoobatuppe ekikko miishshaa yaa gelissanyoo maaddoosona. dumma dumma kayssoy bonqqidi ekkenna mala asaappe yaa asay ba miishshaa gelissanawukka maaddoosona.

Tukke keettayinne qumma keettayinne darotto katta kattidogan yelaga naati miyaagetta be'idooge ha'ikkq yan de'ossonna awudde yiiddi oosuwa oottanawu de'iyoonna.

Issipetetta oosuwa maabaratta darotto asaassi tal'iya immiyooganinne qassikka asay ettawu dakkuwa zaariyoogan eretees. Qassikka metoottidda asay biidi ettappe tal'iya ekkees.

Abeetikka biitta zamaanabay gelidaage asay miishsha zamaana bankke keetan qanxxeesinne ekkees.

sooddo ambaa giddon dumma dumma zal'e sohoti de'oosona. hegeetuppekka issoy markaatto ekkikko markkaatoy mata wode tamay xuugettidaaga gidikkonne appe ya bagaara lo'iya zal'e sohoy markkaatogee kiyoodo de.

Kare zal'ee beni wode dumma dummabatti de'osonna hegeekka wolqqan dariyagetti haratta shammanna koyyiyo zal'iya.

Giyay ini galla kawoy oosanchchatussi damoozaa gujjosaara giyan diyaabay ubbaykka issoy attennan alamiyaa miishshaa miishshaa gujjiyaaggis. Yaanin kawoy gujjido miishshay ay maaddii giyay hegaadaan adhdhiichchikko?

Nu heeran cora keettay de'iyaagetti ubbay issippe shiiqiddi tukkiya uyosonna. Ettikka dumma dumma ufayssan uyosonna.

Kawoy dere asassi giigissiyo dumma dummabatti de'osonna hegeetikka luxetta keetta darotto erenabatta tamaariddi eranawu maades.

dumma dumma man'eti woyikko dumma dummabay bayizettiyo man'eti de'iyageetuppe issoy carkkuwa gitiya woyikko zal'iyo man'etikka de'oosona. hagaa mala man'etikka asaassi daroppe go'aa immoosona.

Bankkeenne dumma dumma ooso keettati daroppe nu Toophphiyan maaddoosona. Ayssi giikko dumma dumma zammaana oosota oottiyoogaan komppiiteriyan oottiyoogan dumma dumma nu erennabatakka nuussi ehiyoogan nuna maaddoosona.

Giyaa woykko dumma dummasaa biiddi asay zambbiilliyaa ekkennan beenna. Ayssi giikko dumma dummabaa shammidobaa ubbaa zambbiilliyan wottidi ekkidi yiyo gishshaw zambbiilliya ekkidi asay giyaa bees.

Butukke qa dumma dumma lo'iyaa caamatinne dumma dumma suretti jinseti dumma dumma maayoti bayzetiyo keettaa gidishin eti qa daro yesuwaara woykko marccuwaa ekkiyabata oyqqi uttidosona.

Nuuga heeran de'iya giyan daro yelaga asay maanawu go'ettiyo hootelle de'ees. Hagaanikka lo'iyaa maca naati de'iyo gishawu go'ettosonna.

so giddo buquraappe issuwa puxaa ekkikko puxay keettaa pittanaassi loyittidi maaddiyaagaa gidishin i xayikko keettay qitattidi lo'enna. yaanin ini galla taani shammana giyode suyiqiyan baawa ikka giyan di?

So giddo buqurati shametiyone bayzettiyosa nuuni biyo wode zal'anchchati dumma dumma disttiyanne dumma dumma saynettaka joketta darobata bayzosona. Etakka nuuni ini galla shammidi yiida.

So giddo buqurata shammanasi inigala giyoge daro daro miishshaa ekkidi akka qa yaada beiyaga. Hagee gin shammanawu kasal manddajadoy iitta machcheyettees.

Dumma dumma hooteleti de'iyaageti darotoo xoqqa hoteeleti xiqqa hoteeleti de'oosona. hegaakka aybin dummayidanaa giikko dumma dumma lo'iyaa kattay daro miishshaa ekkiyaagetanne guutta guutta kattay qassi guutta miishshaa.

Deretetta asaakko gakkiyabbattuppe dumma dumma mabaratiya haatta luxeta keetta dumma dumma xaace goletikka daroti de'iyaageeti daro go'aa immidi de'iyaageeti beetosonna.

Ini galla ta giyaa biyoode giyaan issi haree de'iyaagee na'iyoo qakki bayin na'iyaa kundda bayasu. giyaan darotoo ayssi hariyaanne daro miizzata deeshshata ayssi yeddi agiyoonaa asay heemmidi banttawu soni maataa mizokkonaa?

Darotoo kawo keettaa makiinatussi anshuranssee de'iyo gishshawu asaa gaccayi biikkokka eti ayibanne hanokkona. Ayibissee giyode lakka anshuranssiya geli uttido gishshawu otorettoosona.

Pu pu inni gala taani butukiya shamanna gaada biyoode issi caama oychchiyoode heezzu sha'aa gin booridde agadda guye yaagaas.

Nuuga heeran de'iyaa tukke keettan caatiya gujjiyo gishawu asa ubbay warettiddi uyees, bantta miishsha coo wurssosonna.

Hai wode hega malabay yisippe attin beni wode carkkuwa gitiyan zal'iyo man'etti bawa. Hegekka mobayliyian woykko dumma dumma silkiyani tekkinolije ehidobatun dumma dummabata bayzzidinne shammidi deosona.

Asaa naati kaseegappe daruwa ha'i daro woppu giidi de'oosonna ayssi zamaanidda miishsha qanxxuwa ogetinne miishsha ayaanne haanne yediyooban ha'i woppu giidi de'osonna.

Giya inni gala baada xaaxettidda santta shamanna giyoode issoy xeettu biraa. Giyay kaseegappe keehi al'i al'i biide de'ees.

La ayba lo'iyabesha! Hai wode zamaana bankketti yiidagetun dumma dumma sunttaara de'iyaagettun asay bantta miishshaa qoraphphidi issuwaa issuwaa bollani dichchi dichchidi daro miishshaa ekkoosona.

Coraa yelaga naati son de'iyagetta kawoy shiishshiddi oosuwa oottite giide de'ees. Kawuwa naagiyogappe oosuwa medhdhiyooge lo'o gidiyo gishawu.

Daro wode nu Toophphiyan dumma dummasaappe woykko miishshaa asay ekkeesi shin hagaa hiddaasiya giddibiya woykko haattaa zeeruwaani daro asay bonddiyaa qanxxiisona. Hegeetuppekka issoti nu soo aayeedoy qanxxiisona.

So gido buqurata bayzziyagetta darotto buqura al'ettosonna ayssi giikko shammanawu yiidda asay aggiddi beenaga eriyo gishawu waayisossonna.

cora asati de'iyaageeti dumma dumma meray diyo maayuwa maayidi ha keettay keexxetidaagaa matan eqqidosona. daroti he katamaa heera asa giddiyo gishawu orddenne dumma dumma meraara lo'iyaageeta.

Zal"e sohotuppe issuwaa suyqiyaa ekkiko suyqee dumma dumma shaqaxaa shaqaxata oyqqi uttido gishshassi hegaa keena butuke kettaadani daroppe lo"enna. guuttabati de'oosona.

Bankke keettan oottiya asaasi kawoy miishsha loyttiddi qanxxanna koshees ayssi giikko galassa muliya uttiddi kilahuwa hargganna danddayosonna.

Mobaylle asaassi daro go'aa immiyaaga gidshin charjjeree baynnan ootenna gishawu koskkiya biiddi charjjeriya shameetees.

Bankke giddon de'iyaa macca naati miishshaa ubbatoo miyoogee eta aybee puulayiyakko yan de'iyaa ubba asayikka puulan ayba lo"iyoonaa? miishshayikka etuugee daro milatees ayssi giikko miishsha giddon oottiidi guuttaa waati ekkiyoonaa?

cora keettay keexxettidaaga giddon dumma dumma shemppiyo sohotti de'iyaagani maccanne attuma gididi darotoo hegan uttoosona. ayssi giikko lo'iya carkkoy de'iyagan uttidi bantta kahaakka woppisanaassi daroppe koyees.

Nuuga heeran de'iya qumaa keettan santtara pilara de'iyagq miiddi aybba ufayttiddo keehippe lo'iya kattay de'ishin marccoy asaa digees.

woosa keettan dumma dumma asti de'oosona. hegeetikka miishshaa oyiqqiyageetinne dumma dumma cimati de'iyaageeti dumma woosa keettaa asaappe ekkido muxaataaduwa shiishshidi bantta bankkiyan gidenna woosa keettaa bankkiyan yeggoosona.

So gido buquray so giddon asay go'ettanawu maaddiyagetta gidishin ettikka disttiya, bashiya baattanne hara cora buquratta.

tukke keettan darotoo macca naati oottoosona. ayissi attuma naati tukke keettan woyikko quma keettan zal'okkonaa giyogee tawu oyisha. darotoo macca naati qantta mayyuwa mayyidi kattaa aattoosona.

Woosiyo keetta miishsha darotto asay oyqqana koyenna ayssi giikko dogettiddi asan gelikko lo'o giddenna qassikka loytti oyqqikko anjjuwa ekkiddi yees.

bankke keettaa biidi asay dumma dumma dawutarata geetettiyaageeti miishshaa xaafissidi ekkiyogeeti xayikko dumma dumma miishshaa immokkona. hegaa gishshawu asay bankke keettaa biidi xaafissiyo dawutaraa ekkidi bees.

Xoosi nuna naagoppe attin dumma dumma daafay de'iyo gishawu koyrottiddi anshshuranssiya gellanna koshees.

Maattaa murutay bayzettiyoo zal"e keettan nuugaa heeran issi mishiriyaa de'iyaara darotoo issi issi burccukuwaa lattamanne ichchashi biran bayzzawus. ha'i hegaapekka adhdhidi hasttamu biran geliis yaagosona.

"Kaamee daroy bayzettiyoo keettay awa heeran de"i?" yaagiyoo wode lo"o tunggaa heeran woykko aaddis ababa heeran de"iyoo gishshaw haara baynna gishshaw taani yaa baanaw koshshays yaagas.

Nusotto darotto daro asay guuran essiddoogga uyiddi tukke keetta biiddi zaariddi uyosonna.

Kaamiyaa bayzziyoo maakinaa woykko bayzziyoo sohotun daro makinati eqqidaageti de'iyaageti baggay geesaara woggarati baggay qassi guuttati de'iyaageta xeelliyoo wode guuttati tana daruwaa lo"oosona.

so giddo miishshatinne so giddo buqurati asaa daroppe maaddiyo gishshaw asay darotoo eta g''ettanaw bayzziyooss woykko zal''anchcha biidi shammiyaagetinne shammoosona, bayzziyaagetikka dumma fdumma haahoosappe yiidi eti ..

Kushe miishappe issuwaa beexiyaa ekkiko , beexe mitta qeranawune dumma dumma oosuwaa oottanawunne daro go'iyaba mittay i xayikko daro qerettena daro asaasi.

moobaylliya miishshaa koskkiya giddoni gilaasiyaanne bola bagaara mayzziyo dumma dummabay de'iyaagee silkee sa'an wodhidi me'enna mala woykko meqqidi asaa metenna mala giyoogawu daroppe naagoosona.

Hega heeran de'iya tukke keetanine katta keettan dumma dumma qumay bayzetiyo gishasi yelaga naati sooni miyogappe daruwa he keettaa biyogan katta biidi he keettan tukke keettan moosona.

ayiba lo"iyageeta giideti hageeti! giyati, supper markkeetetinne qassi buqurati daroti de'iyageeti bayizziyoosati dumma dummabaa shammanawunne bayizzanawu daroppe lo"iya suyiqeti ayiba lo"iyona!

Mobyliyaa miishshaa koskketa nuuni be'iyoo wode darotoo asay shiittiyaan xaafettagaa galbaxees. beni wode gin kametti uttidagaa ha'igee pogetti uttis shin asay kunttiicheneshsha.

Wollayttan daro zal"e sohoti de'oosona. hegeetuppekka issoy aaho giyaa markkatto ekkiko markaattoy darobaa oyqqida darobaa ayssi asay adussasapekka yiidi shammiyoo lo"obata oyqqi uttidaage.

Coray maadetti zal'iyosan nuuga heeran heezzu maccanne naa'u atuma naata wolaytta televizhzhinne yiiddi etta duuqqiddi efiis.

Kushee miishshatta darotto asaa naata go''iyanne dumma dumma maadiyagetta gidishin darotoo asay loyttiddi go'ettanna xaykko asaa maaddokona hegaa gishshaw asay go''ettana koshees.

So giddon bayzziya dumma dumma buquratta bayzziyagettuppe asay biiddi shammoosonna hegaakka asay meecetanawunne harabawu go'ettosonna.

Maata muruttay bayzzettiyo zal'e keettan asay darotto gala gala ekkiddi miishsha aginan aginan qanxxees.

Issi bollan kexetti keexetti uttida keettaa matan dumma dumma mittati de'iyaageti carkkuwaanne irxxa lo"iyaa carkkuwaa asassi immanassi okisiijineta daruwaa maaddoosona.

Mobayilee xoossi woykko zammaana miishsha gididi erettiyaagappe issuwaa gidishin a qa silkkiyaan balansee xayikko woykko miishshi xayikko issi woykko harasaan de'iyaa asaara gattenna.

bonddiya giyoogee bonddeta giyoogeeti inggilzzatto qaalan daro hara birshshettaa immikkonne nu wolayittatto qaalan hara birshshettaa immoosona. ayiba malaaliyabeeshsha! dumma dumma qonqqati woyikko cenggurssati harasan dummatoosona.

Woosa keettaa miishshaa oyqqiyaageeti woosa keettaa hadaraa tookkiyoo gishshaw daroppe banttana naagettidi oyqqoosona. Banttanan gelenna mala giyoogan. Hegee xayikko daro harggiyaa soo ehees.

So giddo miishshata bayzziyaanne zal"iyaa zal"anchchati de'iyaageti nu biittan daroppe durettoosona. ayssi giikko ha'i wodiyaan daro daro miishshaa marccuwaa ekkiyoo giishshawu daroppe durettoosona.

carkkuwa gittiya zal'ettiyo man'iyaani aybbay zal'ettii yaagiyoode nuyoo erettenna. daroyoo carkkoykka zal'ettii giidi asay qoppees shin lakka silkkiyan woykko moobaylliyan yaanne haanne zal'iyooba gidana des.

cora keettay keexxetiyaagee darotoo gaxxariya heeran keexxetenna. ayssi giikko kattamatiya heerani pooqedaani dumma dumma daro asay de'anaayo daro wolqaa woykko daro miishshaa kessidi oottiyo gishshawu gaxxarettiya heeranni keexxetenna.

Daro gaxare heeran asay kushe miishsha go'etees ayssi giiko cimaa asawu silkke baynna gishawu kushiyan yaanne haane immosonna.

maattaa murutati bayizettiyosan katamaa heeran darotoo waadu miizzaa gidiyo gishshawu wogga mayikaa woyikko mastaxabiya malatiyaagaan daro maattaa shiishshidi oyiqqiyo gishshawu daro hegaa keena injjetenna.

katta keettay de'iyagee ha'i haile rezoltiya giyagan darotoo polisee issippe eqqi uttiisona. ayissi giikko daroto kawotettaa ayissiyageeti yiidi hegawu geliyo gishshawu daro miishshaa ekkes. hegaa gishshawu guutta asay yaa gelenna.

Kaamiya bayzziyoo sohoti darotoo nu Toophphiyan beni wode baynnaageeta gidikkonne ha"i wode issoti issoti de"iyaageeti asaa daro go'aa immiiddi de'oosona.

Ha"i haattay zeeretti wuridoosaappe bonddiyaa asaappe ekettay attennan aggenna. Bonddee attin asaassi haa zaarettidi wuridaagaa ini galla be"aasishin mati qa yaa ekkana gii woygiishshaa?

Woossiyo keettaa miishshaa oyikkiya asata darotoo asay woyikko coray woossiyo keettaassi Yara gidiyageeti issippe shiiqidi doorido asay oyikkiyo gishshaassi a ammanettidi immiyo gishshawu ikka daruwa bochchanawu koyyenna.

Kaamiyaa bayzziyoo sohotun eqqida dumma dumma meraara de"iyaa lo"iyaa kaameti de"iyaageeti ayba lo"idonaa. Puulatti baydaageeti asaassi xeellanaw shicaa gujjidi iita lo'oosona.

Darotoo nuugaa heeran issi guutta biraa oottidi biro demmiyaa asay heezzu gediyaara de'iyaa baajajiyaa shammidi dumma dummabaa oottanawu koyyiyoo giishshawu bayzziyoo man"iyaa biidi bajaajee de'ii yaagidi oychchoosona.

Maatta murutati bayzettiyoo zal"e keettaa taani ini galla biyoodee qeeri naati daroy yiidaageeti haylanddiyaaduwa ekkidi yiidi yeeso maattaa shammi shammidi ekkidi boosona. Ayssanaasse yaagada ta oychchin guutta naatussa yaagoosona.

Coray maadettiddi zal'iyooge daro lo'o ayssi giikko issoy issuwa paca kunttiddi zal'iyooge dichawu keehippe lo'o.

Darotoo silkkiyaa karddiyaa dumma dummasaappe shammiiddi de'eettees. Hai wodiyan asay transpeeriyaappekka ekkinne silkkiyaa karddiyaduwaa kunttiyaagges. Hegeekka carkkuwaa gitiyaappe issuwaa. Ayssi giikko asay carkkuwan shammees.

Kushe miishsha immiyagette bankke keettappe daro miishshatta immiyodde woykko ekkiyoode kushee cawatanna danddayees.

Deretetta gakkiyabattuppe issoy luxettay erenna asay luxxiddi dumma dumma eraa demmanawu keehi maadees.

Kushe miishshay darotto asaa keehippe go'iyaagetta gidishin bashiya ekkikko shaashsha shaa'annawu maadiyagan asay daroppe ufayttees.

Kushe miishshatti nuuga heeran dumma dumma oosuwa oottosonashi etta loytti bonchchokkonna hagee likke gidenna bonchchanna koshees.

Moobayliyaa miishshati darotoo suyqiyaappe biidi shammiyoogeeta gidishin dumma dumma ogiyaan shammidoogeeta quxuriyaa bochchinne xaafinne kunttidi dummabaa go"ettanaassi daroppe maaddoosona.

Issi wonggelaawee nuyyo odiidde "makiinaa intte soo naati ubbay issoy issoykka ba makinan ba makiinan uttidi yaana" yaagis. Yaanin taani bayzziyoo sohuwaa baada makiinaa xeelliyo wode makiinay issoy taakko coo yiyaaggis.

Nuuni chayinaa meeziyaa ekkiko woykko amerikkaagaa ekkiko nu toophphiyagappe daro dariyoo giishshawu eti guutta miishshan nuugaappe daruwaa ekkidi bi aggoosona. nu gin haa shammanaassi daro miishshaa kessidi shammeettees.

leemisuwaassi ekkikko hiddaase giddibiya toophphiyan issi miishshaakka kareppe ekkennan asaa woyikko oosanchchata bonddiya qanxxissiyogan dumma dumma issi biraappe doommi daro biray de'iyo bonddiya qanxxissoosona.

nu biitaani darotoo erettida kare kessiyo zal'etti tukkiyaanne dumma dumma qodaa miishshata gidishin karte biitaappe qa nuuni haa gelissiyobati darotoo laapitoopiyane tekkinoologiya murutata geetettoosona.

Dumma dumma deretettakko gakkiyabattuppe korinttenne haattay erettosonna. Haattay qassi asaassi shemppodadan maadees.

Dumma dumma deretetta asakko de'iyagettuppe issoy suyqqiya gidishin suyqqe dumma dumma buqura shamannawu maaddiyaga.

nuuga heeraa de'iya katta keettan darotoo mal''iya qumay ka'ees shin daroppe daroppe marccuwa eti daroppe gujjiyo gishshsatassi darotoo asay maanassi ufayttena. miishshi baynna asay hegaa waatti maane!

Kawoy asaa naata qaraxxa qanxxissiyo dumma dumma asaassi gakkibeenabatta asaa naatussi gattanaassa.

nuugaa heerappe issi biida naati daro bankke miishshay des giidi abebe zeleqe hoteelliya biidi hegaani poottuwa dendii denddidoogaa issi qa efibiyan woykko feessibuukkiyan yeddidi asaa besoosona.

Ha'i wodiyan ambba heeran lo'o lo'o kaametti laagettosonna ayssi giikko asay haahosa biyo gishawu giiddi shammosonna.

Carkko bollan de'iyaabaa asay wottidi go"ettanassi wotkko soo ba soo kushiyaan oyqqidi go"ettanawu koyrottidi silkkiyaa go"ettidi asay yaa tiraspeeriyoogakka immidi go"ettidogappe doommidaagan soo ehes.

Karee zal'iya wode darotto dumma dumma biittatussi dumma miishshay de'iyo gishawu suyqqettun etta miishsha go'ettosonna.

Dumma dumma asaakko gakkiyabattuppe payatetta keetta ekkikko sakettiya asaassi dumma dumma go'a woykko xaletta imiddi asaa pattanawu maadosonna.

Daro carkkuwa gitiya zal'iyo asay hara biittan asay dumma dumma biittan de'iya asaara zal'iya poliyo zamaana zal'iya.

nuugaa heeran ha giddon kawuwappe dumma dumma miishshaa ekkiyogan woyikko tal"iya ekkiyogan daro yelaga naati dumma dumma tukkiyaanne dumma dummabaa zal'iiddi bettoosona. hegeetikka ha'i ha saatiyan daro murutaa demmoosona.

darotoo ha bagga keettay haaroniya matan de'iya sohoy zal'e sohoy maayuwaagaa gidishin darotoo asay hegaappe biidi maayuwa shameesi. hegaa gishawu darotoo asay yaa bes.

Beni nuuga heeran haattay daro meetesishin kawoy ha'i haatta dumma dumma sohuwappe ehidde de'iyogan asaa aliddinne lo'o oosuwa oottidde de'ees.

Zal'ee sohotti dumma dummaba shamanawunne bayzzanawu maadiyaagetta gidishin nuuga heerankka daro zal'ee sohotti de'osonna.

Laa maalaliyaaba carkkuwan asay bayzzettesinne shameetes giidi asi qoppennashi ha'i tekknoloojiyan doomidooge ereetees.

Xoossaa keettay yashsha keettaa woykko keehippe yashshiyaa keetta gidiyoo gishshawu miishshaa oyqqiyaa asati bantta miishshara gattanawu woykko xoossassi asay immidoogaa banttawu ekkanawu koyyokona.

Coray maadetti zal'iyogan dumma dumma oosuwa oottosona. Hegeetikka banttana laamanawu keehi lo'o oosuwa ootosonna.

ha hoteelettuni darotoo macca naati woykko dumma dumma lo'iya maayuwa issi malaa maayidi pudden d'iyaagaa maayidi ayssanawu yiidonaa giyoode attuma naata dumma dumma geliya naata balettanaassa.

deretettaa asaakko gakkiyabatuppe maabiraatiya ekkikko maabiraate kawuwagaa gidennaagaa woyikko issi asaagaa gididaagaappe doommaagan bantta sheniyadan nuugaa heeran xayissoosona woyikko ehoosona sussan tukettaadan.

Carkkuwa gitiyan zal'iyo man'etti komppitteriyanne hara zamaana buquran zal'iyoogetta. Ha wodiyan qassi dumma dumma go'aa immiyaagetti etta.

Kushe miishshatti darotto go'ettiyo maadiyaba gidishin nuuga daro medhdhiya asatti de'osonna. Ettikka wolayttan keehippe erettosonna.

Bonddiya de'iya go'ay ta eriyabba giddenan ixxikkonne asay haatta zeeriyo wode bonddiya giyooga siyaas.

Dumma dumma ooso keettatti xoqqa ooso keettatti dumma dumma daro miishshaa woykko xeetu birappe dariyaa miishshaa nu toophphiyaasi bonddiyaa qanxiyogape denddidagan eti qa ha issi galla bankke keetappe gujji ekkishin beas.

Dumma dumma deretettasi maaddiyabatuppe issi maabiratiya ekkiko, maabirate poo'uwaa immiya woykko poo'uwaa aattiyaa dumma dumma xumida

Zammaanabay ha'i wode yiidaagee darotoo asaa ha"i maaddiiddi des. Hagaappe kasetiya woyikko cima asay diyo wodiyan hagaa malabay baawa shin ha"I nu layittan Deree zammaanis.

Bankkiya giyooge asaa daroppe go'iya asaa daroppe go'iya daroppe zamaaniddaga gidiyo gishawu keehi lo'oo.

maattaa murutay bayizettiyo zal'e keettay darotoo dumma dummasaappe maattta shiishshidi bayizziyo gishshawu hegaa keena uyanaayyo injjetenna. darotoo hegaa gishshawu wogga asay uyenna.

Nuuga heeran de'iyaa katta keettay ubba katta kattuwa erenna ayssi giikko asay kattiyobba erenna gishawu waayi katetta eranna.

Issi gala issi bitane kaamiya laagiya bitanne hara bitaniya yexxiddi eqqi aggiis ayssi giikko anshshuranssiya qanxxanna giiddi.

daro deretettaassi maaddiya dumma dummabati de'oosona. hegeetikka haattaanne dumma dumma mabiraatiya hegeeta malatiyageeta gidishin haattay asay uyanawu, mayyuwa meeccanawunne dumma dummabaa kattaa kattanawu maaddes.

so giddo buqurata shammiyanne bayzziyageetidaro go''a demmiyo gishshassi bayzziya asatikk daroppe oge doonan kummidi bayzziyoogapppe doomidaagan shammiyaageetikka eessuwan eessuwan shamanaw woykko ...

Dumma dumma uteletti nu kattama giddon de'iyagettuppe dumma dumma lo'iyaa katta qommoy deiyosay haile uteliyaa geteettiyaga. Hegani xoqqa biray de'iyo asayne xoqqa xoqqa marccoy de'iyo asay gelessippe shin co asay co gelena.

Ha"ikka! Bonddee daro tuma nuna maaddidobay de'ees. Hegeekka nu nu miishshan peeridoogan issi biraappe biidi xoqqa bira xoqqa oosuwaa oottiyaageetikka bantta keenaa bantta keenaa birshshidoogee woykko immoogee nuna daroppe maaddis.

Tukke keettanni dumma dumma siinteti jabanatti qassikka ixaanatti keehi lo'osonna haahuwan biya asaa sshoobosonna.

Xoosay asaassi immiddo miishsha asay tamappe issi kushiya immiyoode hegaappe xoosa keettan oottiya oossanchchattussi qanxxosonna.

Kare zal'e daroto dumma dumma murutata ekkanasi daroto maaddiyagetti dumma dumma qayebatikka woykko giigidabatikka ya yeddididi qa kareppe kareppe lo'idabata mashiniyan gelidi giigidabata ha ekkeettees.

koskketi darotoo biraa yaanne haanne laamanawu maadiya suyqqetta gidishin darotoo wolayttatuwan koskkiya geetetti xeesettes. hegeekka kareppe yiya dumma dumma doolaretta laamanawu keehippe maaddees.

coray maadetti zal'iyosay nuugaa heeran de'iyagee ayiba lo'ees giideti! ayissi giikko kawoy keexxidi yelaga naatussi immidoogaa gidiyo gishshawu ayibanne pacissennan kumetta keexxi immidooge cora asaa baakko xeeses.

Ini galla nuuni so giddo buqurappe issuwaa gidida distiyaa shammana gidi biyode diste daroppe giddon zal'anchcha gutiki miishshaa hegappe yaagin zal'anchchay ixxin daro miishshaa ekkidi yeddiis.

nuugaa heeran diya tukke keettan attumma naati darotoo oossuwa oottiyoogaa agidi hegan uttiigidi gediya xaaxxidi yanne haanne kanttiya yelaga naata a waanay i waanii yaagiidi pee'i agoosona.

Cora keetta giddon dumma dumma duretti de'iyo gishawu hiyessatti de'okkonna ayssi giikko kawoy etta damooza miyaagetta kessi agees.

Cora maayotta bayzziyosan tukke keettaan issi na'iyaa tukkiyaa zal'iyode issi na'iyaa qa asaasi aattiyode naati qa miishshaa oyqqidi daroppe issoy issuwaara maadettiyogan oottoosona.

Hooteletti darotto kattay kattay qumay bayzzettiyo keetta qeeri keetta gelikko kalisseshin wogga keetta gelikko kalennankka wuriigees.

Katama heeran de'iya qumma keettatun darobatti de'osonna leemisuwan Abebe zeleke hooteliyan guuttabay daro miishsha ekkees.

Bankketti maaddiyabattuppe issoy asay bawu miishshay xayoppe sinttan shiiqidda miishshappe ekkiddi go'ettosonna.

Kushe miishshatti nu heeran ottoy, bashee hiillanchchay medhdhidoogetta gidishin asatti daro go'aa immosonna.

Kushe miishshatti nuuga heeran darotto merettosona. Hegeetikka daro go'a immiyagetta gidishin qassikka asaa gala gala peeshaan daro maaduwanne go'aa immosonna.

Nuuso aayiya taani jabana mentta mentta leellin shamma yaagin shamana gaada biyoode daro miishsha gidin agadda yaagas.

Ini galla nu so aayiyaa xeena ekistensheniyaa shin qanxxido bonddiyaa indegena kawoy ha zaarees yaagin bankke keettaa efada bonddiyaa miishshaa bessada ha qa worissada ekkada yiidoga beada kawoy qa ayba lo'osha gaas.

Carkko giyan zal'iyo man'ettun dumma dummabatti bayzzettoson hegeettikka carkkoy bayzzettosonna.

Ha'i wodiyan silkke xayikkoa asay awakka kiyyenna. Ubba guutta naatikka silkkiya shamaa giidi aayiyo oychchees.

Woosa keetta miishshan asay likke gidenna hanotan go'ettikko asaa keettassi gomiya woykko boshshaa ehiyo gishawu asay go'ettanna koyenna.

Maataa murutatta bayzziyo keettay ambba woykko gandda heeran keehippe lo'ees ayssi giikko asay maataa buquratta loyttiddi oyqqiyo gishawu.

nuugaa heeran issi woossiyo keettaa hagaazziya hagaazzanchchay des. de'iyaagee ubbatoo maxoottay geliyaagaa qoodi qoodidi asaassi gelidda miishshay woysakkonne odiichchees. ayssi giikko asay a miichchees geenna mala.

So giddo buquratuppe sayniyaa ekkiko sayinee budenaa woykko dumma dumma kattata maanayoo daroppe go"iyaagaa gidishin beni wode sayinee baynna wodekka asay dumma dumma masopetun wottidi mes. shin ha'i hegaa shammanawu woysu bireeshsha?

Coray maadetti zal'iyosay nuuga heeran keehippe erettibeenashin ha'i kawoy aassidde de'ees. Hegaa gishawu kawuwa nu anjjanna koshees.

Mobayilee asaa naata dumma dummabaassi maaddiyaageta gidishin yunberesttiyaa naata ekikko silkke baynnan issisappe harasaa qaaxxanawu mule danddayokkona. silkkee etussi woykko mobayilee shemppo.

Kare zal"iyaa giyoogeti dumma dumma buqurata zal"iyaa yaanne haanne leemisuwaassi ekikko nu toophphee chanyinaara de'iyaa zal"ee kare zal"iyaa getettees. hegeekka so giddoppe kare baggaara de'iyaa biittatura.

Dumma dumma hootelettuppe soodon Abebe zeleke hooteliya ekkikko daro miyonne uyiyo qassikka alaxxiyo sohotti de'osonna.

Cora asati issippe eqqidaageeti dumma dumma maayuwaa maayidaageeti cora keettaa giddo matan eqqiisona. Aanikka dumma dumma darajjaara de"iyaa pooqetinne dumma dumma lo"iyaabati de'oosona. Hegaa bollan asay yaanne haanne kiyees.

Cora keettay de'iyagettuppe ha bagan cora kaametti de'iyagetti beetosonna darotto duretti hagaa oottosonna.

Beni kawoy de'iyo saatiyan guutta naatakka biraa peerissiyoogan haatta zeeranawu nunakka bonddiya qanxxisiis.

Cora issi bolla keexetidda keettay darotto ambba heeran beetees gandda heeran darotto beetokkonna.